Ombaanga yaFNB oyili tayi tseyithile oshigwana naalongithi yombaanga mboka ye na oongodhi ndhoka dhopashinanena dhoka hadhi yi komalungula. Otayi tseyithile oshigwana kombinga yomayakulo ngoka taga adhika pangodhi shina sha noombaapila dho visa.

OBank Windhoek oyo ombaanga ombwaanawa. Oombaanga ndhoka dhi na oshili dho odhe tu gamena nokoombudhi, opo iinima yetu yi kale yi li megameno, unene iiyemo yetu tse aagundjuka noshowo epipi lya koka, ano aakulupe. Oya gamwenwa, oshoka mombaanga ndjino kamu na uulingilingi.

Ehangano lyoHollard pamwe noStandard Bank oya li yu ulike aasindani mboka ya li ye li yatatu ya li ya kutha ombinga. Aasindani mbaka ya tatu oyo oomeme ye li yaali noshowo omulumentu gumwe oya li yu ulikwa noya li ya pewa omagano gawo.

Ombaanga yoFNB oyi na omayakulo ogendji moka mwa kwatelwa oEwallet. Oewallet olyo elongitho lyoshimaliwa hashi tuminwa kongodhi, shoka hashi ka kuthwa ko okupitila puushina mboka wu li pondje yombaanga. Ohayi kala nduno ya gamenwa uuna inoo hala ya kuthwa ko.

Ombaanga yaFNB otayi gandja omayakulo kaakwashigwana noshowo kaalongithi yawo yombaanga. Ombaanga ndjika ohayi kwashilipaleke egameno lyuuyelele kombinga yoombaanga ndhoka dha totwa kaakwashigwana. Ohayi kwashilipaleke wo egameno lyiimaliwa mbyoka yi li moompungulilo dhaakwashigwana.

Iimaliwa oyi li tayi dhana onkandangala muuyuni wanakanena. Aantu muuyuni nuuyuni oye li taya longitha iimaliwa oku kandula po oompumbwe dhawo nomo ku landa iinima yawo. Moositola opo wu ze mo noshininima, owu na okuya mo noshimaliwa, e to futile oshinima shoye shoka wa hala wuze mo nasho. Nongele hasho ito pitikwa wuze mo noshininima inooshi futila. Ano iimaliwa oyo yili tayi dhana onkandangala muuyuni wonena.

Iimaliwa oyi li tayi dhana onkandangala muuyuni wanakanena. Iimaliwa oyi li hayi kandula po oopumbwe ndhoka aantu haya kala ye na monkalamwenyo dhawo. Oyi li hayi longithwa okulanda omagumbo, okulanda iikulya oshowo okulanda nenge okufuta omeya nolusheno.

Ombaanga yoBank Windhoek oyo yimwe yomoombaanga ndhoka dhi na ethigathano. Methigathano mu ka omu na uukalata wokulanda sha moositola wu li omugoyi mboka kehe kamwe ke na ongushu yooN$ 2000. Ethigathano ndika olya nuninwa aalongithi ayehe yombaanga yaBank Windhoek, Namibia.

Ombaanga yaBank Windhoek oyi na oma thigathano gokumbwinda. Oma thigathano ngaka oge li metifa na otu li twa tegelela iizemo mbyoka ta yi kaza ko yaasindani mboka aanelago.

Ombaanga yaNEDBANK oyi li tayi tseyithile aakwashigwana, kombinga yomikalo ndhoka dha yooloka, okupungula oshimaliwa. Ombaanga yaNEDBANK oyi li tayi kunkilile notayi tseyithile aakwashigwana unene tuu aagundjuka kombinga yomukalo nguka gokupungula iimaliwa yawo yombaanga. Aagundjuka oya lombwelwa notaya tseyithilwa ya talele po epandja lyaNEDBANK komalungula opo ya mone uuyelele wagwana nawa.

Ombaanga yo FNB oyi na ethigathano ndoka lyi li tali tondoka noombanga adhihe moshilongo ashihe. Ethigathano ndika olya kwatela mo oongodhi dho peke, ano oongodhi dhoka dho IPhone.

Iitafula oshowo iipundi oyo yimwe yo miinima mbyoka hayi ningwa oku ziilila momiti. Omiti ohadhi hongwa etadhi elakanithwa nawa eta mu ningwa iitafula oshowo iipundi mbyoka hayi tulwa mo mahala goku lila nenge mo magumbo woo.

Iilongo yokondje yaNamibia ngaashi South Africa, iilongo yaEuropa noshowo Zimbambwe oyo iilongo mbyoka ya panga uukume naNamibia notatu pandula shili, oshoka otu na ekwatathano ewanawa notwa hala tu kale tu na ekwatathano ewanawa tatu yi komeho tu uvutathane, opo tu kale tatu kwathelathana omawuwanawa yo ye tu pe uunongo tu wu longithe sha tu ye komeho. Oshinima oshiwanawa shili.

Onyuku oyo yimwe yomiinima mbyoka tayi dhana onkandangala. Oshimaliwa oshi li hashi kandula po oompumbwe odhindji moonkalamwenyo dhaantu. Oshimaliwa ohashi landa iinima oyindji moka mwa kwatelwa omagumbo ngaashi omagumbo ganakanena osho wo omakambamba.

Iimaliwa oyili tayi dhana onkandangala onene moonkalamwenyo dhaantu muuyuuni wanakanena. Oyili hayi longithwa moku landa iinima oyindji ngaashi okulanda omagumbo, okulanda oohauto, okulanda iikutu, okulanda iizalomwa, okufuta ooskola dhaanona, okulanda omiti dhiimuna niikwawo oyindji.

Ombaanga yaStandard bank oyili tayi lombwele aantu opo ya kale yali uupathi omolwa okalyamupombo mboka yi iteyela ,aakwashigwana otaa nkunkililwa opo kaaya gandje omaukwatya gawo shinasha kaantu mboka kayeshi.

Ombaanga yoBank Windhoek oyo yimwe yomoombaanga ndjoka yi na ethigathano li na uukalakalata wu li omulongo nuutano. Kehe okakalata oke na ongushu yooN$ 1000. Ethigathano ndika olya nuninwa aalongithi yombaanga yaBank Windhoek moshilongo ashihe.

Oositola odhi li pamaludhi ga yoolokathana. Ngele taku popiwa oositola otaku popiwa omahala ngoka haga adhika iinima nenge oompumbwe ndhoka hadhi kala dha pumbiwa kaakwashigwana. Oositola odhi li pamaludhi moka mwa kwatelwa oositola dhiikutu, oositola dhiikulya, oositola dhiitungitho noshowo oositola dhiikunwa.

Iimaliwa oyi li tayi dhana onkandangala mokufala oonkalamwenyo dhaantu komeho, oshoka muuyuni wonena ngele omuntu ke na oshimaliwa, nena noompumbwe ke na kutya otedhi kandula po ngiini, oshoka oompumbwe odhindji ohadhi pula okukandulwa po niimaliwa.

Ombaanga yaNedbank oyili tayi gandja ompito kaalongwa nenge aanasikola mboka yeli taya nyengwa okwiifutila opo ya mane omayilongo gawo kiiputudhilo yopombanda. Otayi ithana nokuhiya aanasikola yaninge omayindilo opo yapewe oshimaliwa shoka sho shali yavule oku kiilonga yamane oosikola dhawo.

Oshimaliwa osho opumbwe onene ndjoka twa pumbwa esiku nesiku, oshimaliwa opumbwe enene oshoka ohayi kandula po omaudhigu mokukalamwenyo kwetu ongele otwa hala oku ilandela oopumbwe dho paumwene, ongele iikulya, omizalomwa nenge nga okufuta omafutilo gi ili nogi ili oshimaliwa osha pumbiwa.

Ombaanga yo tango yopashigwana oyo ombaanga ombwaanawa, oshoka ombaanga ndjino oyomwe ya gamenwa, tatu vulu oku tulako iimaliwa yetu, opo yi kaleko oyindji. Ombaanga ndjika oye tu gamena, opo iimaliwa yetu, yi koke yo ya gemenwa. Ota tu pandula ombaanga ndjika yotango yopashigwana.

Ombaanga yaNedbank oyo yimwe yomoombaanga ndhoka dhi na ethigathano lyuuthanguthangu. Otayi lombwele notayi tseyithile aakwashigwana ayehe koombinga noombinga, opo ya ye ya ka kuthe ombinga methigathano ndyoka li li ko. Aakwashigwana otaya kutha ombinga uuna ya longitha uukalata wawo wa Nedbank uuna ya landa iinima moositola moka.

Ombaanga yoBank Windhoek oyili yina omukalo omupe ngoka tayi tseyithile aalongithi yawo goku tuma oshimaliwa okupitila kongodhi. Omukalo nguka oguli omupu lela noguli tagu endelele moku tuma oshimaliwa sho shi thike hoka shuuka.

Ombaanga yo Bank Windhoek oyo yimwe yomoombaanga ndhoka hadhi longithwa kaakwashigwana oyendji. Omwaalu gwaantu oyendji moshilongo oguli ha gu longitha ombaanga ndjika, unene tuu aagundjuka. Aagundjuka mboka ye li moosikola, nokiiputudhilo yopombanda oye li haya longitha ombaanga ndjika oshoka oko ku li ha ku endele okashona kawo hoka haya pewa kepangelo, kokwii kwathela momailongo gawo

Ombaanga yaNedbank otayi tseyithile aakwashigwana naalongithi yombaanga kombinga yuushina waNedbank mboka hawu adhika pondje noshowo moositola. Ombaanga otayi tseyithile aakwashigwana kutya uushina mbuka ihawu taamba iimaliwa mbyoka iipe. Ngoka a hala okupungula iimaliwa ye iipe nenge e yi tule kombaanga oku na okuya meni lyombaanga momwene.

Ombanga yoNedbank oyili yimwe yomo ombanga dhoka dhaNamibia hayi gandja omayakulo kaakwashigwana ayehe yoondondo dha yolokathana. Ombanga ndjika oyili hayi gandja omayakulo kaagundjuka, kaakulupe oshowo uunona.

Ombaanga yaFNB oyi na onkundana ombwaanawa yu ukilila aalongithi mboka ye li momvula dhuukulupe. Aalongithi mbaka otaya indilwa, opo ya talele po oombanga ndhoka dhi li popepi nayo, opo ya ka pewe omauyelele ge na sha nokutota oombaanga ndhoka dhomuukulupe tadhi ke ya kwathela.

Muuyuni omuna iimaliwa yomaludhi nomaludhi, konyala kehe oshilongo shoka shili muuyuni omuna iimaliwa yomafo. Iimaliwa yomafo oyo yimwe mbyoka yina ongushu yi vulithe iimaliwa mbyoka yiitenda, omafo ohaga longithwa oku landa iinima moostola ya yolokathana ano iimaliwa yomafo oyasimana.

Kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho ya yoloka kiilongo ikwawo, ngele owa tala nawa kehe koshimaliwa shefo ohaku adhika ethano ndyoka lyathanekwako onomenawina opo shi ulike kutya oshimaliwa shoka osho moshilongo shini.

Iimaliwa oyo yimwe yomiinima mbyoka ya simana monkalamwenyo kehe yomuntu. Uuna kaape na oshimaliwa, nena kape na shoka tashi vulu okuya komeho, oshoka konyala miinima oyindji yanakadhina otayi pumbwa elongitho lyoshimaliwa, kokutya omoositola, omoosikola nenge wo moonkalamwenyo dhetu otwa pumbwa oshimaliwa esiku nesiku.

Ombaanga yoStandard bank oyili yina ethigathano ndyoka tali tameke petameko lyomwedhi gwaSepetemba. Ethigathano ndika olyili lyatulilwa po onomenawina opo aalongithi ayehe yombaanga yavule okukutha ombinga yo yeki isindanene mo sha.

Ombanga yaFNB pamwe nositola yoFunmart otayi tseyithile aakwashigwana naalongithi yombanga yawo mboka yena uukalata kombinga yoondando dhiinima mbyoka yakuluka moositola. Yimwe yomiinima mbyoka yina oondando dha kuluka ongaashi eshina lyoku teleka. Ndjoka lyali lyina oodollar omayovi gaali omathele gatatu. Mongashingeyi otali yi koodollar eyovi limwe nomathele omugoyi.

Omathano ngoka iinaguulika ethimbo ndyoka ogo omathano ngoka ethimbo limwe tokala wa pumbwa okutala oshoka pethimbo ndyoka wahala wuli tala kalipo. Omathano ngano ohaga vulu oku ka monika uuna esiku weli pumbwa okulitala opo to keli konga wulimone.

Aanongo mboka ya pewa uunongo wokunduluka po iinima oyeli hayi ipandula. Oshoka ngele owatala kaanongo mboka haya vulu okunduluka po oombete, oosikopa, iitafula oyeli haya mono mo oshimaliwa shawo. Oshoka uuna yalanditha iinima mbika oyeli haya mono mo iimaliwa mbyoka haya vulu okukalanda oompumbwe dhawo.

Iitaafula niipundi oyindji oya ningwa kaantu nomake. Iitaafula mbika oya ndulukwa po kaanongo mboka ye na uunongo wokuninga iinima noonyala dhawo. Iikaha yaantu mboka haya nduluka po iinima ohayi nduluka po iinima mbyoka yi na oonkondo, yi na ongushu nohayi kalelele ngaashi iipundi niitaafula mbyoka hayi longithwa momagumbo getu.

MoNamibia omuna oositola odhindji ndhoka hadhi landitha iipundi niitaafula mbyoka tatu longitha pethimbo ndoka lyopaife, unene moondoolopa nande ngaa komaushimba, oko haku adhika oombete, iipundi mbyoka yili pamuthika gondoolopa. Ota tu pandula, oshoka ehumokomeho olyu uka komeho.

Ombaanga yetu ndjoka yo tango yopashigwana, oyo ombaanga ndjoka ya simanekwa uunene kaakuluntu yetu mboka ye tu eta kombanda yevi. Ombaanga oya gamenwa, ombaanga oyi na oshili, ashike pethimbo limwe otatu pandula oshoka oyi tulilile po. Ngele ando oto gongele iiyemo yoye, oto fala owala kombaanga oshoka oya gamenwa.

Uuyuni wonena oshimaliwa osho tashi dhana onkandangala. Oshimaliwa ohashi longithwa mokukutha po oompumbwe odhindji. Ohashi longithwa okulanda oshowo okufuta. Ohashi longithwa, okufuta aanilonga , okufuta omeya, okulanda omahooli, okulanda olusheno, okulanda iikulya, oshowo okufuta iinima yilwe.

Ombaanga yotango yopashigwana oyo ombaanga ndjoka ya dhiginina iiyemo yetu noya pungula okashona ketu hoka hatu yi ko tu ka pungule. Otatu pandula, oshoka ombaanga ndjika oya gamenwa. Uuna twa pungula iimaliwa momagumbo ihatu kala unene tu na omukumo.

Ombaanga yoBank Windhoek oyo yimwe yomoombanga ndhoka dhi na omayakulo ogendji. Ohayi gandja omayakulo kaakwashigwana ya vule okunana nosho wo okutuminwa iimaliwa yawo. Ombaanga yoBank Windhoek oyi na omukalo gwoEasy-wallet ngoka hagu tumu pangodhi.

Oshimaliwa osho tashi kandula po oompumbwe odhindji muuyuni wonena. Ooskola odhindji odhi li hadhi pula oshimaliwa, opo aanona ya mone elongo, miipangelo namo omu li hamu adhika oompito mpoka omuntu taku tiwa omiti dhontumba kadhi po naye e ke dhilande kooaputeka dhilwe.

Ombaanga yaNedbank otayi tseyithile aakwashigwana mboka haye yi longitha kutya oyi na ethigathano ndyoka tali tameke momwedhi Juli sigo omuKotoba 2025. Ombaanga ndjika oyi na ethigathano lyoshimaliwa tashi tameke poodola omayovi gatano. Otayi tseyithile aakwashigwana ya kuthe ombinga nena.

Oositola odhi li pomaludhi ga yoolokathana, moositiola omo ha mu adhika oompumbwe dha kehe esiku osho wo dhomokukalamwenyo kwaantu ayehe. Moositiola oha mu adhika iinima ya yoolokathana ngaashi; uundjato, iizalomwa, oongaku, nayilwe oyindji.

Iimaliwa miilongo niilongo oyi likolwa momapya nomiikunino yi na omandhindhiliko nenge omafano ngoka taga adhika ko ngoka taga ulike kutya oshimaliwa shika osho moshilongo shini. Iimaliwa mbika oyi na iihako yina omadhina giilongo yawo uunene tuu iimaliwa yomafo. Iimaliwa mbika oyi li owala hayi longithwa miilongo yawo moka inayi pitikwa oku ka longithwa kiilongo yimwe yi ili.

Ombaanga yo Nedbank oyili tayi gandja omikuli kaakwashigwana ayehe mboka haya longitha ombaanga ndjika, nenge nditye aanangeshefa mboka haye yi longitha moompumbwe dhawo.

Oositola odhili pamaludhi nomaludhi. Moositola ohamu adhika iinima yayoolokathana mpoka pu na oositola moka hamu adhika iinima yoomeme yo ku imumamuma miipala. Moositola ndhika ihamu adhika iinima oyindji kakele kwaambyoka yoomeme yo ku imumamuma miipala.

Oongeshefa odhindji moNamibia ngaashi moMr Price osho wo oLegit, odho oositola ndhoka dhina iikutu yopamuthika omwaanawa shili. Iikutu yoku lala, osho wo iikutu yokulonga yiili. Odhina iizalomwa hayi kelele uutalala.

Ombaanga yaStandard Bank otayi tseyithile aakwashigwana naalongithi yawo mboka ye li aanangeshefa aanene naashona kombinga yomikuli ndhoka tadhi gandjwa kombaanga yaStandard, opo aanangeshefa ya ka yambule po oongeshefa dhawo. Kombinga yuuyelele owundji wa gwedhwa po aanangeshefa oshowo aakwashigwana otaya indilwa opo ya talele po ombaanga ya Standard Bank.

Oshimaliwa osho shimwe shomiinima mbyoka tayi dhana onkandangala monkalamwenyo dhaantu ayehe. Ohashi longithwa moku kuthapo oompumbwe noku kandulapo omikundu odhindji. Oshimaliwa ohashi longithwa mokulanda iitungitho mbyoka hayi tungu omagumbo, okulanda olusheno, iizalomwa nosho tuu.

Iimaliwa yomafo oya talwa ko nenge ya simanekwa moshigwana. Ongushu yiimaliwa yomafo miilongo oyindji oyi li pombanda. Iimaliwa mbika ohayi longithwa okulanda iinima oyindji moka mwa kwatelwa okulanda oompumbwe dha kehe siku momagumbo.

Ombaanga yaNedbank otayi ithana aatondoki ayehe mboka yiinano ya yooloka. Aatondoki mbaka otaya ka tondoka oshinano shookilometa ntano sigo ookilometa omulongo. Oku ishangitha opo wu kuthe ombinga methigathano ndika oku na oodola dhaNamibia ethele limwe nomilongo ntano (N$ 150.00)

Ombaanga yaStandard Bank otayi iyadha yi na uushina mboka aantu oyendji haya longitha okulanda iinima yawo, etaya futu nuukalata wawo wombaanga.

Iinima oyindji muuyuni payife otayi pula okulongitha oshimaliwa. Oshimaliwa oshili shimwe shomiinima mbyoka ya talikako kutya osho shakwatelapo oonkalamwenyo odhindji. Oshoka ngele owa tala nawa, omuntu ngele kena oshimaliwa nena oompumbwe odhindji itedhi kandulapo. Oshimaliwa oshili hashi landa iikulya momagumbo, oshili hashi landa iikunwa, oshili hashi landa woo niikutu.

Ombaanga yaFNB oyili yina ethigathano lya nuninwa aalongithi yayo, ethigathano ndika otali omuntu alande moositola kehe, noka kalata kombaanga opo amone ompito yokwiisindanena oshimaliwa shoodola omathele gatano koomuma.

Kaalongithi yombaanga yoFNB, opuna ekululo lyoondando mokashina hoka kokuyoga nenge koku opaleka iinima momagumbo hoka kwali kena 1999 ngashingeyi okena 1799 uuna to longitha okakalata kaFNB.

Ombaanga yaFNB oyili hayi gandja omayakulo kaantu yoondondo dhayoolokathana moka mwakwatelwa aanasikola, oyili wo hayi gandja omikuli kaanasikola dhoku ikwathela moompumbwe dhawo dhokoosikola.

Ombaanga yaFNB oya dhika uutala wawo pomahala ga yoolokathana miitopolwa oyindji yomoshilongo. Ombelewa oya andjakaneka aaniilonga yawo mboka ye li pomahala mpoka taya gandja uuyelele shi na sha nelongitho lyombaanga kaakwashigwana.

Ombanga yoBank Windhoek moNamibia oyo ombanga ya simanekwa. Oshoka ombanga ndjika iimaliwa oya gamenwa. Unene kutse aagundjuka noshowo epipi lyaakuluntu. Unene ootatekulu noomeme nookuku oya gamenwa oshoka kakuna omiiyonene dhasha to mono.

Ombaanga yaStandard Bank oya egulula omiyelo dhawo, ano ohayi longithwa kukehe gumwe. Kayi na kutya okanona, omukuluntu nenge omukulupe. Ayehe oye na uuthemba wokuninga omaindilo ya ka ninge iilyo yombaanga ndjika.

Iimaliwa oyo tayi dhana onkandangala monkalamwenyo yanakanena. Iimaliwa otayi kandula po oompumbwe odhindji moka mwa kwatelwa okufuta omeya, okulanda iikulya, okulanda olusheno, okulanda omahooli gomomakambamba oshowo okulanda iikutu.

Ombaanga yaStandard Bank otayi gandja omayakulo okuziilila pomahala ga yoolokathana moshilongo. Oya dhika uutala wawo mpoka tapu adhika aayakuli mboka taya gandja omayakulo ge na sha nombaanga. Otaya gandja omauyelele ge na sha nokutota uukalata wombaanga nenge ge na sha nomayakulo gombaanga.

Ombaanga yoBank Windhoek ohayi gandja omayakulo ogendji okupitila pangodhi. Otayi tseyithile aakwashigwana kombinga yokutuma oshimaliwa tolongitha ongodhi yoye yopeke notashi ka thika hoka sha pumbwa okuthika nenge kwaangoka teshi tuminwa pethimbo.

Iimaliwa oyi li tayi dhana onkandangala muuyuni waNakanena, oyi li tayi longithwa oku landa iinima oyindji moka mwa kwatelwa iikulya momagumbo, oku landa omiti dhiimuna, oku landa omiti dhiimeno oshowo oku landa omahooli gomo ma kambamba.

Omu pelesindende gwo shilongo ndokotola Netumbo Nandi Ndayitwa okuli taka patulula oshitayi shoo mbaanga ya Ned bank mondoolopa yimwe yaNamibia . Oshitayi shika oshili tashi ka patuluka komasiku go ko meho.

Ombaanga yaNedbank oya patulula oshitayi shawo oshipe, okuziilila moshilandopangelo mOvenduka koGroove mall hoka tayi ka gandja omayakulo kaakwashigwana moshitopolwa shaVenduka.

Momagumbo ogendji oshowoo oombelewa dhimwe , ohamu adhika iitaafula niipundi yatulwa pehala mpoka hapu thikile aatalelipo nenge aayakulwa.

Ombanga ya FNB Namibia oyili tayi ithana aakwashigwana opo yaye yaka talelepo ombanga kehe mpoka taya iyadha yakamone omauyelele shinasha nomayakulo ngoka ge yapo gopangodhi. Aakwashigwana otaya lombwelwa noku tseyithilwa yaye momiyalu opo yaye yeku uve omauyelele noku pula omapulo mpoka yahala oku uva.

Ombaanga yoNedbank oyi li tayi tseyithile aakwashigwana ethigathano ndhoka li li ko lyanuninwa aakwashigwana nenge aalongithi yombaanga. Ethigathano ndika otali tameke muJuuli sigo omuKootomba omayovi gaali nomilongo mbali nantano (2025). Aakwashigwana otaya tseyithilwa kutya naya kuthe ombinga opo ya isindanene oshimaliwa koomuma shoodola omayovi gatano gaNamibia (N$5 000).

Ombaanga ya FNB oyili tayi tseyithile aakwashigwana naalongithi yombaanga shinasha nomayakulo ngoka taga pitile pangodhi. Aakwashigwana oyeli ya lombwelwa noyeli taya tseyithilwa ya talelepo oombanga dha FNB kehe mpoka taya iyadha opo yaka pewe uuyelele mboka shinasha nomayakulo ngoka taga pitile pangodhi.

Opuna oosikola ndhoka hadhi longo aanasikola oku nduluka po iinima. Oosikola ndhika ohadhi longo aanasikola oku nduluka po Iinima pa make ga wo yoyene nenge komake gawo yoyene. Oosikola ndhika odha kwatela mo ngaashi; okulonga aanasikola oku nduluka po iipundi niitaafula kuyo yene.

Ehangano lyoHollard otali tseyithile aakwashigwana oshowo aalongithi yandjo ano iilyo yomehangano opo yiye yika pulikine kwashoka sheyamo oshipe mehangano. Aakwashigwana ayehe konyala otaya hiwa nesimaneko opo ya talelepo oombelewa dhoHollard shinasha nuuyelele wehangano.

Ombanga yaFNB oyili tayi kunkilile aakwashigwana naalongithi yombanga molwa omayi nyengo ngoka go kalyamupombo geli ga indjipala . Aakwashigwana otayi indilwa opo kaya gandje omawu yelele gawo shinasha nombanga dhawo nenge shinasha noma longitho go mbanga.

Iimaliwa oyoyimwe hayi dhana onkandambala onene muuyuni wanaka nena. Iimaliwa ohayi longithwa okukuthapo oompumbwe dha yoo lokathana ngaashi oompumbwe dho kulanda iinama yo megumbo nosho woo ii zalomwa yetu yokomalutu.

Ombaanga yo Bank Widhoek, oyili hayi gandja omayakulo oku pitila muushina mboka hawu adhika pondje yombaanga, nenge uushina mboka hawu adhika moositola.

Ombaanga yaNedbank moNamibia oyili yina ethigathano lyuuthanguthangu lyili metifa. Aakwashigwana nenge aalongithi yombaanga oyeli taya thigathanapo momukalo guuthanguthangu. Oya pewa oshinano shontumba shoka yena okuthika kusho pethimbo.

Ombaanga yaFNB oyili yina omikalo odhindji moka omulongithi nenge aalongithi yawo taya vulu okutuma nenge okunana iimaliwa. Ombaanga ndjika oyili yina uukalata wa yooloka mboka hawu longithwa kaakwashigwana, yo oyina wo uushina mboka hawu adhika kondje yombaanga nenge moositola.

Ombanga ya bank windheok oyili yomombanga ndhoka tadhi dhana onkandangala meyakulo lyaakwashigwana. Ombanga ndjika oyili tayi longithwa kaagundjuka, kaakulupe nokuunona, oyili tayi gandja omayakulo gawo kaantu ayehe moshilongo mwakwatelwa aanangeshefa aanene naashona.

Oositola odhili dhina iinima ya yolokathana, dhimwe po odhiikulya, dhimwe po odhiikunwa, dho dhimwe po odhiizalomwa. Oositola dhimwe odhili to adhamo iizalomwa ngaashi oongaku dhokoompadhi, oombukweya ,oohema oshowo oondjayikitha.

Oositola odhili pomaludhi ga yoolokathana. Ngele taku popiwa oositola otaku popiwa ehala ndyoka hamu adhika oompumbwe dhaa kwashigwana. Oositila dhika ohadhi adhika momaludhi ngaashi oositola dhiikutu, oositola dhiikulya osho woo oositola dhiizalomwa nosho woo dhiitungithi, okuna woo oositola moka hamu adhikwa uundjato womaludhi nomaludhi.

Ombaanga yaFNB oya gandja oshimaliwa koomuma shodola omayovi ethele kehangano lyoNamibia Health Exhibition. Oshimaliwa shika osha li sha gandjwa momasiku 14.08.2024.

Monalenale ooyene yomagumbo nenge aakuluntu oyali haya pungula iimaliwa yawo momikalo dhayooloka oshoka kakwali kuna oombaanga. Iimaliwa mbika iikukutu nomafo oyali ha yeyi pungula momahala ngaashi iigadhi moka kwali hayi tulwa mo, e tayi ka kuthwa mo uuna tayi ka longithwa.

Ombaanga yoFNB oyili tayi kunkilile aakwashigwana oku kala ya pashuka molwa omainyengo ngoka gookalya mupombo geli taga tondoka moshigwana. Aakwashigwana oyeli ya kunkililwa, opo kaaya gandje omauyelele genasha noombanga dhawo kaantu kaaye ya shi, nongele yi iyadha puna aantu taya limbilike naya kambadhala ya talele po ombaanga opo ya ka pewe uuyelele ngele opuna aanambelewa ye ya moshigwana.

Iipilangi oyo yimwe yomiinima mbyoka hayi ndulukwa okuza momiti. Omiti ohadhi hongwa nawa, e tadhi yelekanithwa e tadhi ka eta po iinima yimwe ngaashi omagumbo mono hamu lala oombwa, uumbishi nayilwe wo.

Ombaanga onene yaFNB oyina ethigathano lyaantu mboka yena uunongo mokutekela uukuki . Ombaanga ndjika ohayi gandja omikuli kaanangeshefa aashona naanene.

Iimaliwa yomafo oyi li tayi adhika kehe moshilongo. Oshilongo kehe oshi na ethano ndoka hali adhika koshimaliwa shefo oshowo edhina lyombaanga yasho nenge tutye edhina lyoshilongo shasho. Iimaliwa mbika ohayi longithwa mokulanda oompumbwe odhindji ndhoka aantu haya kala ye na moonkalamwenyo dhawo.

Ombaanga yaNedbank yimwe yomoombaanga ndhoka hadhi gandja omayakulo kaakwashigwana paendondo dhayoolokathana moka mwakwatelwa uunona okutameka ngaa pohanona, tatu ya komukulupe osho wo aagundjuka. Ombaanga ndjika oyi inekelwa molwa omayakulo gayo ngoka hayi gandja noyili hayi kwashilipaleke kutya uukwatya waakwashigwana owa gamenwa.

Moositola iinimi ohayi kala yapakelwa yili melandulathano nawa ,omuli hamu adhikwa iinima ya yoolokathana ngaashi oothewa, iikulya oshowo iikunwa.

Iimaliwa muuyuni otayi dhana onkandangala. Iimaliwa oyo hayi longithwa moku kutha po oompumbwe dhaantu moonkalamwenyo dhawo. Iimaliwa oyi li pamaludhi moka mu na iimaliwa yomafo noshowo iimaliwa iikukutu. Iimaliwa yomafo ohayi kala yi na omadhindhiliko nenge omafano ngoka haga ulike kutya oshimaliwa oshomoshilongo shini.

Momahala ogendji moka hamukala nenge hamu thikile aatalelipo . Ohaga kala ga longekidhwa nawa. Ohamu kala muna oshitaafula shoka sha kundukidhwa kiipundi mbyoka hayi kala ya tulwa melandulathano nawa.

Ombaanga yostandard Bank oya li ya gandja oshimaliwa shomwaalu omunene kehangano lyoFAWENA momasiku omilongo ndatu gomwedhi omutihamano 2025.

Tu wayimina mesiku lyomangeshefelo pamwe naNedbank momasiku 28 Juli 2025, okutameka potundi ontimulongo yongula sigo opotundi ontihetatu yokongulohi moRehoboth poRoot 77.

Momagumbo gongashiingeyi ohamu adhika ehala moka hamu thikile aayenda, ehala moka ohamu kala muna iipundi oshowo itaafula, iipundi mbika ohayi kala ya longekidhilwa onomenowina ya ningila aayenda mboka haya ende noku talela po omagumbo.

Iitafula niipundi oyili hayi longwa miinima ya yoolokathana. Iitafula yimwe oyili yahongwa nenge ya ziilila momiti. Omiti ohadhi hongwa nawa nawa, etadhi yelekanithwa, ee tadhi tulwa opainda ndjoka hayi monikitha oshitaafula nawa opo shivule okulongithwa.

Ombaanga yaVenduka oyili yina ethigathano ndjoka lyanuninwa aalongithi yawo yombaanga uuna watumu oshimaliwa iikando ya adha puhamano uuna watumune omuntu eli kondje yoshilongo.

Ombaanga ya Nedbank oyili tayi tseyithile aakwashigwana oshowo aalongithi yawo molwa ethigathano ndjoka tali kakuthwa ombinga momwedhi nguka tuli notali kapata momasiku omilongombali nagaheyali ga Febuluali, omayovi gaali nomilongombali nahamano . Ano aakwashigwana ayehe otaya hiywa ya kakuthe ombinga methigathano ndika.

Ombaanga yo Nedbank oyina omathigathanopo ngoka geli metifa moka gumwe gwomaasindani ali I isindanene oshimaliwa she koomuma shoondola omayovi geli omulongo . Ethigathano ndika olinasha noku teleka ano kehe ngoka ahala oku kutha ombinga na talelapo ombaanga ndjoka yili popepi naye.

Oositola olyo ehala mpoka aakwashigwana haya ka landa iinima yawo ngaashi iikutu, iikulya noshowo oompumbwe dhimwe. Moositola ohamu yiwa noshimaliwa e to shi gandja pomashina opo wu zemo niinima yoye. Moositola ndhika oho vulu oku ki iyadha komasiku gokomeho wuli momathigathano goositola.

Omagumbo gopamuthika gopandoolopa ogo omagumbo ngoka omawanawa ngoka kehe gumwe ahala omo akale oahoka inaga fa ngoka gopamuthigululwakalo ,oshoka omuna iinima mbyoka iipe ,iinima mbyoka tayi monika nawa ngaashi oombete ,iitaafula noshowo iipundi yokukuutumba iinima mbyoka tayi monika nawa shili.

Ombaanga yaBank Windhoek oya li ya ulike aasindani mboka ya sindana omathigathano ngoka ga li taga tondoka noshilongo ashike moombanga dhoBank Windhoek. Aasindani mboka ye li ya ne oyali ya ulikwa noya li ya ulikwa ye na omapapa gawo ngoka ya li yiisindanene. Aasindani ayehe mbaka ye li ya ne aayehe aalumentu no kapuna nande omukiintu gumwe.

Ombaanga ya Bank Windhoek oyi li tayi tseyithile aakwashigwana mboka ye li moomvula dhuugundjuka, shina sha nomathigathano ngoka ge li ko taya ka kutha ombinga. Aakwashigwana otaya indilwa opo ya talelepo oombanga dha Bank Windhoek kehe dhi li popepi nayo, opo ya ka pewe uuyelele mbuka, shina sha nethigathano ndoka tali ka tameka momwedhi twa taalela.

Ombanga yoBank Windhoek, oyi li tayi tseyithile aakwashigwana kombinga yomukalo nguka gokutuma oshimaliwa pangodhi gwoEasy Wallet uuna wa shangitha okakalata koye

Ombaanga yoFNB ,oyili tayi nkunkilile aakwashigwana naalongithi yawo shinasha nomayakulo ngono gokugandja omikuli . Otashi ka kala ko nee momasiku 3 sigo omomasiku ga 4 gaMaalitsa poshiputudhilo shopombanda shaUNAM , omanga momasiku ga 5 sigo omasiku ga 6 gaMaalitsa , otaya ka kala poshiputudhilo sho poNUST .

Iimaliwa oyo yimwe yo miinima mbyoka yasimana moo nkalamwenyo dhaantu. Aakwashigwana ohaya longitha iimaliwa okulanda oompumbwe dhawo ngaashi , iikutu, iikulya nosho woo okufuta osikola dhaa nona yawo. Iimaliwa mbika ohayi kala yina ongushu shii kwatelela kiilongo yawo.

Oshilongo kehe oahima iimaliwa yasho mbyono hashi longitha .iimaliwa mbino ohayiya momaludhi ogendji noshowo yimwe ohayi kala yathanekwa aaleli yomoshilongo moka. Opena iimaliwa oyindji naambyoka yomafo.

Ositola odho dhimwe dho miinima moka hamu landwa iikutu, iikulya osho woo iikunwa. Oositola ngaashi dhii kutu omo hamu adhika ii zalomwa mbyoka aantu haya zala aakuluntu osho woo uunona.

Ombaanga yaBank Windhoek oyili tayi adhika pomahala goositola mpoka yeli yadhika uutala wawo onomenawina, oyeli po taya gandja omayakulo nenge uuyelele kaakwashigwana mboka yahala oku ninga iilyo yombaanga.

Ombaanga yo Bank Windhoek oyo yimwe yomoombaanga ndjoka hayi longithwa kaagundjuka moshilongo. Oyendji yomaagundjuka ngaashi mboka ha yayi kosikola, nenge kiiputudhilo yopondanda, oye li haye yi longitha moku tuminwa oshimaliwa shawo shoka haya tuminwa kepangelo, shoku ikwatha nasho moompumbwe dhawo dha kehe esiku kosikola.

Omahala ngoka giikulya nenge guukefe ohaga kala ge na iipundi niitaafula ya tulwa melandulathano. Iipundi mbika oyo hayi kuutumbwa kaatalelipo mboka haye ya okulya nokunwa.

Ombaanga yaBank Windhoek oye etele aakwashigwana oshowo aalongithi yombaanga kombinga, yomathigathano ngoka ge li ta ga tondoka, oshilongo ashihe moombaanga dhaBank Windhoek moshilongo. Omathigathano oge li ta ga ka gandja oshimaliwa koomuma, shhondola eyovi limwe, kaantu nenge kaakwashigwana, ye li omulongo nayatano mboka taya ka kala aanelago.

Ombaanga yaStandard Bank oyi li tayi kunkilile aakwashigwana ya kale ya pashuka yo ya kale ya gamenwa ye li megameno oshowo ombaanga dhawo dha gamenwa. Naya yande okugandja omauyelele ge na sha noombaanga dhawo kaantu kaa ye ya shi, nongele opu na sha ya hala okupula naa talelepo oombaanga ndhoka dhoStandard Bank dhi li popepi nayo, opo ya ka pewe uuyelele kombinga yiinima mbyoka ya hala oku uva.

Iimaliwa oyo oshinima shoka shi na ongushu. Iimaliwa mbyoka tayi ya iipe otweyi panda oshoka otayi monika nawa shili, otayi etitha ohokwe inayi fa mbyoka iikulu. Iimaliwa iipe otayi etitha oonkondo shili.

Mositola ohamu adhika iinima oyindji. Iinima moositola ohayi kala ya pakelwamo melandulathano, kehe oshinima ohashi adhika molaka yasho olaka yiikulya oyi ili, yiikunwa oyi ili, yoothewa oyi ili noyinima yimwe nayo ohayi kala yi ilile.

Ombaanga yo Standard bank oyili tayi tseyithile aakwashigwana yawo naalongithi yombaanga opo ya ta lelepo epandja lyo mbaanga komalungula opo ya vule oku imonena uuyelele mboja shinasha nashoka tashi inyenge mombanga uunene tuu omathigathano.

Oositola odhili pomaludhi ga yoolokathana. Moka tuna oositola dhiikutu, oositola dhiikulya, oositola dhikunwa , dhiitungithi osho woo oositola dhiizalimwa moka mwa kwatelwa oositola ndhoka hamu adhika woo oongaku odho adhike.

Ositola yedhina Avo otayi tseyithile aakwashigwana opo ya talele po oositola adhihe dhoAvo. Yo ya ka italelele ko koondando ndhoka dhiinima mbyoka ya kululwa, tahi adhika moongeshefa.

Ombaanga yaFNB oyo yimwe yomoombaanga dhoka dhiholike kaakwashigwana. Ombaanga ndjika oha yi gandja omayakulo ngaashi oku gandja omukuli kaanangeshefa mboka haya longitha oombaanga ndjika.

Oositola odhili pomaludhi gi ili nogi ili . Oositola odhi li po odhindji , dhimwe hadhi landithwa iikutu dhimwe iikulya dhimwe iinima ngaa ngaashi yoombete nosho woo . Oositola dhika ohadhi kala dhina iinima yina ombiliha noonkondo .

Iimaliwa oyo yimwe yomiinima mbyoka ya simana moonkalamwenyo dhaantu . Ohayi longithwa miinima oyindji ngaashi okufuta oosikola dhaanona , okulanda omiti dhiinamwenyo , oku landa iikutu yoku zala , oku landa iikulya yokulya noku futa woo oompumbwe dhimwe aantu taya iyadha yeli mudho .

Ongeshefa oyo yimwe yomuuhupilo mboka hawu kwathele aakwashigwana oyendji. Aakwashigwana yamwe oyeli taya hupu mokuninga oombete oshowo uutaafula. Oyeli haya ningi oombete ndhika dhomaludhi nomaludhi oshowo oosikopa eta yedhi landithapo yamone iimaliwa yoku ikwathela woo.

Iimaliwa oyo yimwe tayi dhana onkandangala muuyuni wongaashingeyi, oshoka kehe shimwe shoka tashi longwa muuyuni wana kanena ohashi pula iimaliwa, ongele iikulya, iikutu, omahooli gomomakambambaa oshowo oofuto dhaaniilonga.

Oositola odhili pomaludhi gayooloka opena oositola dhoka dhiikulya, dhiikutu, dhomakambamba, dhiitungitho osho woo oositola dhoka hamu landwa iizalomwa yomaludhi gayoolokathana.

Aakwanezimo oyendji momagumbo gawo oyena iipundi mbyono hatu ithana omatyofa ohaga kala moondunda ndhono dhooseti moka ha lile uulalelo wawo nenge omwiiha ohamu kala ne muna uutafula mo omo hamu thikile aayenda.

Ombaanga yaStandard Bank oyili ya ulike noya pititha aanelago mboka ya li ya kutha ombinga methigathano ndoka lyali tali tondoka ashihe, moka omusindani gwotango Risto Elago, iisindanene oondola dhaNamibia omayovi omulongo, omusindani omutiyali Priskila Wilbard iisindanene N$ 5000. 00 nomusindani omutitatu ngoka iisindanene omagano goondola N$ 2000.00

Ombaanga ya NedBank oya li ya gandja omagano kaasindani dhingi, mboka ya li yakutha 'ombinga methigathano lyuudhano, mboka wa li ko waanuulema. Aasindani mbaka ye li yaali, ayehe aalumentu ,oya li ya thaanekwa pamwe nomukwateli komeho guudhano.

Iipundi oyili pomaludhi gayoolokathana moka mwakwatelwa iipundi mbyoka yahongwa miipilangi nenge tutye yaza momiti. Iipundi mbika ohayi kuutumbwa kaantu uuna taya li nenge uuna yena sho taya popi nenge taya kundathana. Iipundi mbika ohayi tulilwapo okataafula hoka haka tentekwa iinima.

Momagumbo gongaashingeyi omuli hamu adhika ehala ndyoka hali kala lya opalekwa ethimbo nethimbo kehe. Ehala ndika poompito odhindji ohali kala lya nuninwa aataleli po, boka haye ya megumbo omo ya kundilwe. Ohali kala lyina iipundiya pakelwa nawa yo oya opalekwa nawa ya kundukidha oshitaafula.

Iimaliwa yiilongo oyindji ohayi kala yina omadhidhiliko gawo ngoka haga ulike kutya oyo oyiilingo yini kehe oshilongo ohashi kala shina ongushu yiimaliwa yasho, iimaliwa mbino ohayi longithwa kaantu oku ikwathela moopumbwe dhawo.

Ombaanga yobank Windhoek oyo yimwe yomoombaanga yasimanekwa kaanasikola mboka yeli kiiputudhilo yopombanda moshilongo. Kombaanga huka oko haku pitike omayakulo gaanasikola nenge nditye oshimaliwa shawo shoka haya longitha okwii kwathela koosikola.

Ombaanga yaFNB oyo yimwe yomoombanga dhoka dhomoshilongo hayigandja omayakulo kaantu ayehe yoondondo dhayoolokathana. Okutameka pohanana, omukulupe gomutoko osho woo agundjuka woo.

Ombaanga yoNedbank oyina omalunduluko ngoka geyapo mokumbaanga. Ombaanga ndjika otayi kunkilile notayi tseyithile aakwashigwana oshowo aalongithi yombaanga, opo yatalelepo epandja lyombaanga lyoka lyoNedbank komalungula, opo yamone uuyelele shinasha nomalunduluko nomilandu omipe dheyapo shinasha nokumbaanga.

Ombaanga yaFNB pamwe nepandja lyopaungomba lyoLEFA , otaya tseyithile aakwashigwana kombinga yomukalo ngoka omupe opo gwe ya po, gwokukutha ko oshimaliwa okupitila mepandja lyopaungomba lyoLEFA. Aakwashigwana otaya indilwa opo ya talele po ombaanga ndjoka kehe yaFNB opo ya ka pewe uuyelele kombinga yoshiima shika.

Ombaanga yaBank Windhoek oyo yimwe yomoonbaanga hoka haku pungulwa iimaliwa kaakwashigwana yo taye keyitalako uuna taya kalanda iinima yawo. Ombaanga ndjika oyili yasimana shaashi ngee tashiya paanona yeli kiiputudhilo yopombanda hoka haku tuminwa ano iimaliwa yawo opo yiikwathele ano noompumbwe dhawo.

Momagumbo ogendji gomoondolopa ohamu adhika ehala ndyoka hali lile aakwanegumbo nenge hamu kundilwa aayenda. Ehala ndika ohali kala lina Iipundi nuutaafula walongekidhwa nawa.

Ombaanga yobank Windhoek oyina ethigathano lyoshimaliwa omayovi omilongo mbali koomuma, uuna wa longitha okakalata koye kovisa nenge kocredit. Ano ethigathano ndika olya nuninwa aalongithi ayehe yombaanga ndjoka yabank Windhoek moshilongo ashihe shaNamibia.

Ombaanga yoStandard Bank oyi li tayi kunkilile aakwashigwana naalongithi yombaanga, opo yakale yatonata omolwa ookalyamupombo mboka taya pitile momikalo odhindji okupitila pangodhi nokukuthako iimaliwa yaashigwana . Aakwashigwana otaya kunkililwa kaaya gandje omauyelele gawo koonomola ndhoka kaayeshi lande.

Ombaanga yaNedbank oyi na ethigathano ndyoka lya nuninwa aalongithi yombaanga yaNedbank. Limwe lyomomathigathano ngoka ogo ngoka gokumbwinda moka tamu ka kala mu na aantu taya ka thigathana po mokandombe komeya gokumbwinda moshilongo ashihe.

Ombaanga yaBank Windhoek otayi tseyithile aakwashigwana onkundana ombwanawa. Otayi tseyithile aakwashigwana naalongithi yombaanga kombinga yomayakulo ngoka taga vulu okupitila pangodhi. Ombaanga oya pitika aalongithi yoongodhi ya vule okutuma yo ya vule oku ka nana oshimaliwa okupitila pamukalo gopagodhi.

Ombaanga yaFNB oyili tayi nkunkilile aahingi ayehe osho woo aalongithi yombaanga opo kaayahinge yeli kohi yodhungo, otayi kunkilile aahingi ayehe yakale yili muupathi uuna yeli moondjila moka taya hingi, yo yakathike nawa komahala hoka yuuka.

Opuna omahala ngoka hapu adhika oositola odhindji dhindji . Omahala ngaka ohaga kala ga kundukidhwa kaantu oyendji ethimbo nethimbo oshoka kehe omuntu ngoka ta talelepo omahala ngoka oha kala ena ositol ye moka u uka akalande uumpumbwe dhe.

Oositola odhili hadhi kala dhi na iinima oyindji ya yoolokathana. Oositola odhindji ohadhi kala dhi na iinima ngaashi iikutu mbyoka hayi zalwa, oongaku dhokoo mpadhi, uundjato woomeme nuundjato wootate osho wo iinima yilwe ngaashi oma kumbatha gokwiisikila niikwawo oyindji yindji.

Ombaanga yoFNB oya li ya gandja omalupandu nomagano, koongundu dhuudhano ndhoka dha li dha kutha ombinga muudhano wayoolokathana. Opwa li oongundu dhaamati nodhaakadhona.

Ombaanga yaBank Windhoek oyo yimwe yomoombaanga dhomoshilongo ndhoka hadhi longithwa kaanasikola nenge kaagundjuka oyendji mboka ye li kiiputudhilo yopombanda. Kombaanga ndjika oko haku endele omayakulo ngoka goshimaliwa shaanasikola shoka haya pewa kepangelo kehe komwedhi shoku ikwathela.

Ombaanga yaNedbank oyo yimwe yoomoombanga ndhoka dhasimanekwa unene moshilongo shetu, ngaashi kaagundjuka, noshowo aakulupe. Ombaanga ndjika ohayi gandja omayakulo omawanawa, nohaga nyanyudha aakwashigwana.

Oombaanga yoFNB oyo yimwe ndjoka tayivulu okulongitwa kaakwashigwana. Mokugandja omayakulo ngoka opo yapunguleko oshimaliwa shawo, yo oyekeshikuthe uuna yeshipumbwa nenge yapumbwa okushilongitha. Okupungula oshimaliwa shoye kombaanga yaFNB oshili mondjila.

Ombaanga yaFNB otayi tseyithile aakwashigwana kombinga yuudhano mboka tawu ka kala ko momasiku 25 Mei 2025, okutameka poheyali sigo okomatango lela. Omaishangitho okutameka pooN$ 1500. Pomweelo otapu futwa N$ 20 kaakuluntu wo uunona ooN$ 10.

Aakwashigwana muuyuni wonena oyeli haya fala iilandithomwa yawo nenge iilikolomwa yawo komahala go malandithilo. Aakwashigwana ohaya falako iilikolomwa yawo mbyoka haya longo nokukuna momagumbo gawo opo yavule yakalandithe yo yamone oshimaliwa ya kwathele omaluvalo gawo.

Oositola odhili pamaludhi ga yoolokathana. Oositola dhimwe odhiikulya oyo awike, dhimwe odhiikutu oyo awike, dhimwe odhiitungitho oyo awike osho wo oositola dhiikunwa oyo awike. Moositola dhiikunwa ohamu adhika iikunwa yomaludhi ga yoolokathana, ohamu adhika wo iikunwa mbyoka yomalovu osho wo iikunwa mbyoka yomeya giiyimati nosho tu.

Momiti ohatu vulu okumonamo iinima oyindji, mbyoka hatu vulu okulongitha momagumbo getu nenge moombelewa dhetu. Yimwe yomiinima ongaashi uutaafula nenge tutye uusikopa mboka hawu kala wahogwa miiti etawu kapaindwa etawu vulu okulongithwa.

Moositola ohamu adhika iinima yili poondondo dhayoolokathana. Omuli hamu adhika iikulya oshowo iikunwa. Iikunwa oyili mo yili pamaludhi gayolokathana. Omuna omalovu. Omuna iinamunate. Noshowo oholosa.

Oshilongo kehe oshili shina omadhindhiliko ngoka haga adhika kiimaliwa yasho. Iimaliwa mbika ohayi longithwa meni lyoshilongo moka . Okulanda iikulya, iikutu, okufuta oompumbwe dhawo nosho woo iinima yilwe.

Ombaanga ya Venduka oyi li tayi kunkilile aakwashigwana molwa omayinyengo ngoka gi iteyela moshigwana gookalyamupombo. Ombaanga otayi kunkilile aakwashigwana oshowo aalongithi yawo opo ya kale ye li uupathi kaya gandje omauyelele ngoka ge na sha nombaanga kaantu kaye ya shi nenge kaantu kayeshi aanambelewa oku ziilila kombaanga.

Ombaanga yaBank Windhoek otayi tseyithile aakwashigwana noshowo aalongithi yombaanga shi na sha nethigathano ndyoka tali tondoka noombaanga adhihe moshilongo. Ethigathano ndika otali ithana aakuluntu yuunona, opo ya kuthe ombinga yo ya vule okusindana oshimaliwa N$ 1000 koomuma.

Mefano muka otamu monika iimaliwa. Ko kutya oombanga otadhi tu kwathele oku pungula iimaliwa mbika. Miilongo ayihe ongaashi moNanamibia nenge ando kiilongo yopondje, okuna omapungulilo omawanawa ngaashi iimaliwa mbika tayi monika mpaka ito vulu oku kala nayo megumbo. Owa pumbwa ngaa yikale weyi pungulilwa komapungulilo ngaashi oombanga.

Oositola ohadhi kala dhi na iinima oyindji mbyoka aakwashigwana haya kala ye li mompumbwe yawo. Aakwashigwana ohaya yi moositola ya ka konge iinima mbyoka ya pumbwa e taya yi momikweyo uuna ya gwanitha po oompumbwe dhawo, e taya kala ya tegelela okuthika peshina mpoka haya ka ninga omafutilo, ano ya gandje oshimaliwa, opo ya wape ya ze mo niinima yawo mbyoka ya hala.

Oshilongo kehe oshina iimaliwa yasho mbyono haya longitha. Otuna iimaliwa oyindji ngaashi iikutu naa mbyoka yomafo. Iimaliwa mbino ohayi kala nee yathaanekwa iinamwenyo mbyoka tayi adhika moshilongo moka nenge nditye aaleli yomoshilongo moka.

Momahala ogendji ohamu adhika ehala ndyoka hali kala lya kundukidhwa kiipundi niitaafula. Ehala ndika ohali kala lyoopalekwa ethimbo kehe oshoka konyala moompito odhindji omo hamu thikile aayenda nenge aatalelipo

Ombaanga yaBank Windhoek oya gandja oshimaliwa koomuma shooN$ 400 000 kehangano nyoka li na sha nomaudhano moNamibia. Ehangano lyoNamibia Aquatic Sport Federation olya li lya taamba ko oshimaliwa shika momasiku 27 Febuluali 2024.

Moositola ohamu adhika iinima oyindji, dho oositola odhili pomaludhi gayolokathana dhimwe odhiikutu nadhimwe odhiikulya. Moositola dhiizalomwa ohaamwaadhika iinima ngaashi oongaku dhomaludhi nomaludhi nosho woo omapaya gomoombulukweya.

Ombaanga yoFNB ota yi tseyithile aakwashigwana shinasha nenge aalongithi yombaanga shinasha nomayakulo ngoka ta ga adhika kongodhi, aakwashigwana ota ya tseyithilwa kutya ombaanga ota yi gandja omayakulo okupitila mongodhi kaapunawe okuya momikweyo dho mombaanga.

Ombaanga yoBank Windhoek otayi halele aalongithi yawo omumvo omupe gwa yambekwa noshowo Okilisimesa yi li nawa. Otayi kunkilile aalongithi yawo ye ende nawa moondjila moka, yo ya hinge naawa okuya komahala hoka yu uka kaakwanezimo yawo.

Otu na omapungulilo omawanawa giimaliwa yetu methimbo lyongashingeyi. Ongaashi oombaanga dhetu ndhono, ongele okoopoosa, okombaanga yotango yopashigwana nenge oBank Windhoek. Oombaanga odhindji okehogolololyomuntu ye mwene kutya okwa hala okulongitha ombaanga yini.

Ombaanga onenene ya FNB, oyo yimwe yomoombaanga ndhoka hadhi gandja omikuli kaakwashugwana, noha yi vulu oku kwathela aakwashigwana moompumbwe dhi ili nodhi ili. Ombaanga ndjino oha yi gandja omikuli shi ikwatelela kutya owu na okakakata nenge ku na sha.

Iimaliwa yomafo oyili pomaludhi nenge oyili momiyalu dha yoolokathana. Opuna iimaliwa yomafo mbyoka yoondola omilongo ntano, opuna ethele. Iimaliwa mbika ohayi longithwa moku landa oopumbwe dha kehe siku moonkalamwenyo dhetu.

Ombaanga yoStandard Bank oyi li ombaanga ndjoka hayi gandja omayakulo kaakuluntu, kaanona oshowo kaakulupe. Ombaanga ndjika oyi li ya gamena aalongithi yawo, ano kehe ngoka heyi longitha oku li ta kunkililwa kaa gandje uukwatya we nenge oshinima tashi pulwa shi na sha nombaanga ye.

Ombaanga yaVenduka otayi tseyithile aakwashigwana,,aalongithi yombaanga oshowo aantu ayehe mboka yahala okukutha ombinga muudhano mboka wetanga lyokoompadhi. Otali kakalako okuza momasiku omilongombali nagaheyali sigo omasiku omilongo mbaku nomugoyi ga juuli ,omayovi gaali nomilongombali nantano okuziilila mo Keetmanshoop.

Ombaanga ya Bank Windhoek oyili tayi tseyithile oshigwana kombinga yaasindani mboka yali yakutha ombinga. Omusindani gotango oye PDK ngoka ali avene oshimaliwa shoondola omayovi omilongoheya sha Namibia. Nomusindani omutiyali oye ngoka Ms Gideon ngoka avene oshimaliwa shoondola omayovi omilongontano sha Namibia nomutitatu oye Cassy ngono avena omayovi omilongondatu ga Namibia.

Oositola odhili dhina iinima oyindji mbyoka aakwashigwana haya kala ya pumbwa. Oositola odhili dhina iinima ya yoolokathana moka mwa kwatelwa iikulya, iikunwa niizalomwa.

Oombaanga odhindji moNamibia lyetu, ohadhi tu kwathele okupungula iimaliwa yetu uuna twa hala okulanda iihauto nenge twa hala okulanda omagumbo. Esiku ndyoka wa tokola okulanda ohauto yoye oko ngaa ho yi hoka to ka tala ko okashona hoka wa pungula. Otatu pandula oombaanga ndhika ngaashi Ombaanga Yotango Yopashigwana.

Momagumbo ogendji ohamu kala muna ehala ndyoka lya longekidhwa onomeniwa. Ehala ndika ohali kala lya opalekwa ethimbo nethimbo kehe nohali kala lyina iinima yili melandulathano. Ohamu kala muna oshitaafula sha kundukidhwa kiipundi oombinga adhihe. Ehala ndino omo nee hamu kundilwa aayenda uuna ye ya megumbo.

Ombaanga yoStandard bank oyili tayi nkunkilile oshigwana nokuya tseyithila kutya opo ya kale yapashika kombinga yookalyamupombo mboka taya kambadhala oku kutha ko iimaliwa yaantu, oku pitila momikalo dhopangodhi. Otaya nkunkililwa opo kaa ya gandje omauyelele gawo shina sho nombaanga dhawo.

Ombanga ya standard bank oyo yimwe yo mombanga ndhoka hadhi longithwa kaantu ayehe moshilongo. Ombanga ndjika ohayi gandja omikuli odhindji kaantu mboka haya longitha ombanga.

Iimaliwa ohai longithwa moompumbwe nenge mokulanda iinima ya yoolokathana, ohayi longithwa mokulanda iikulya niikunwa, ohayi longithwa mokufuta oosikola dhaanona. Ohayi longithwa okufuta aaniilonga, ohayi longithwa mokulanda omahooli ngoka haga yi miitukutuku wo.

Oosirola odhi li pamaludhi ga yoolokathana. Opu na oositola moka ha mu adhika iikulya, iikulya, iikunwa, oohauto, nayilwe yilwe. Opu na wo oositola ndhoka ha mu adhika iikutu noongaku.

Ombaanga yaNedbank oyili yimwe yomoombaanga dhoka tadhi tseyithile aakwashigwana molwa omayakulo ngoka geli taga adhika pangodhi. Ombaanga ndjika oyili tayi vulu yi pitike aalongithi nenge aakwashigwana mboka ha yeyi longitha opo ya vule oku tumina, okutuma nenge oku yakula oshimaliwa oku pitila pangodhi.

Ombaanga yoFNB oyina omayakulo ogendji, moka hayi gandja omayakulo goshali ano tutye omayakulo gaadha pomulongo nagatano kaalongithi yawo mboka yeli kohi nenge mepipi lyopenzela koshali. Itaya kuthwa nenge itaya futu iishoshela yasha.

Ombaanga yo FNB Namibia oyili tayi kunkilile oshigwana oshowo aalongithi yombaanga kombinga yookalyamupombo mboka yeli yi iteyela moshigwana. Aakwashigwana oya kunkililwa opo kaya gandje omauyelele giinima yawo yinasha nombaanga.

Muuyuni wonena oshimaliwa osjo shi li tashi dhana onkandangala, oshoka osho shi li hashi longithwa pomahala ogendji mokulanda iinima. Ongaashi okulanda oohauto, okulanda iikulya mbyoka hatu li, okulanda iizalomwa mbyoka aantu haya zala nokulanda omiti dhiimuna oshowo dhiimeno.

Ombaanga yoFNB oyili yina omukalo goku tuma oshimaliwa oku pitila kongodhi. Omulongithi gwombaanga ota vulu oku tuma nenge oku tuminwa oshimaliwa oku pitila mongodhi ye.

Ombaanga yaFNB oyili tayi tseyithile aakwashigwana naalongithi yawo kombinga yethigathano ndyoka lyi li metifa. Ethigathano ndika olina oshimaliwa shoka tashi sindanwa shoodola eyovi koomuma.

Ombaanga lyoStandard bank oyi ipyakidhila nokuninga omalongekidho, opo yi ye moshigwana yi ka gandje omauyelele shi na sha nookalyamupombo mboka yi ipyakidhila noku iteyela moongodhi dhaantu ya kuthe mo omauyelele shi na sha noombanga. Aakwashigwana otaya kunkililwa ka ya gandje oongodhi dhawo nenge omauyelele gawo shi na sha noombanga.

Muuyuni wanakanena omuntu ngele kena oshimaliwa nena oopumbwe odhindji okuli ita vulu okudhi gwanithapo, oshoka konyala kehe oshinima tashi nigwa ohashi pula oshimaliwa. Moostola opowu zemo noshinima owuna oku kala wuna oshimaliwa shoku futila oshinima shoka wahala wu zemo nasho.

Iimaliwa oyili tayi dhana onkandangala muuyuni wonena, iimaliwa oyili tayi longithwa okulanda omagumbo, omakambamba, iikulya, iizalomwa osho wo oombumbwe dha kehe esiku moonkalamwenyo dhaantu.

Iimaliwa yomafo ohayi longithwa mokulanda iinima ya yoolokathana. Ohayi longithwa okulanda iikulya, mokulanda iikutu nenge iizalomwa, ohayi longithwa mokulanda iikunwa oshowo okufuta oosikola dhaanona nenge okufuta aaniilonga.

Ombaanga dhetu unene ombaanga yobank Windhoek odho oombaanga dhoka hadhi tu kwathele ngele owu wete kutya megumbo kuna mpoka tosikile iimaliwa yoye ohatu fala koombaanga dhino, opo dhi tukwatheleokupungula iiyemoyetu. Uunene aakokele yetu ookuku oomeme, ootate, oombaanga ndhika ohadhi tukwathele shili otatu pandula.

Ombaanga ndjoka onene ya Venduka oyo yimwe yomoombanga ndhoka hadhi longithwa kaagundjuka nenge kaanasikola mboka yeli kiiputudhilo yopombanda. Ombaanga ndjino oyo ombaanga ndjono haku tuminwa omayakulo nenge iimaliwa yaanasikola opo yavuke oku ikwathela moompumbwe dhawo.

Ombaanga ya FNB oyili yi ipyakidhila noku gandja omagano kaakwashigwana. Oyili ya longekidha omagano ngaka onomenawina yega longekidhila aakwashigwana mboka itaya vulu noyeli mompumbwe yiinima yimwe mbyoka itaya vulu oku landa ku yoyene.

Ombaanga yoNedbank, unene tu konooli yetu oyo ombaanga ndjoka yina aakwashigwana oyendji, oshoka oya simanekwa molwa eyinekelo lyawo, mo omuna aantu haya fatululile aantu uuwanawa wombaanga, sho osho tweyi hokelwa ombaanga ndjika yo Nedbank. Otwa pandula shili.

Ombaanga yaBAnk Windhoek oyi li yimwe yomoombaanga moshilongo ndhoka hadhi gandja omikuli kaakwashigwana nenge kaalongithi yombaanga yawo uuna ye li momumpumbwe yokukalanda nande omagumbo nenge ye li mompumbwe yokutameka ongeshefa yontumba.

Ombanga ya Standard Bank oyili tayi tseyithile aakwashigwana nalongithi yawo mboka oshowo aanageshefa koombinga yo kugandja omikuli opo ya vule yiikilandele omakambamba gawo okuza ko Indongo Toyota.

Momagumbo ogendji omuna ehala ndyoka hali thikilwa kaayenda nenge tutye ehala ndyoka hamu kundilwa aayenda. Ehala ndika ohali kala lyo opalekwa ethimbo kehe eta li tulwa oshitaafula sha kondekwa kiipundi hoka haku kuutumbwa kaatalelipo nenge kaayenda.

Iimaliwa oyili tayi dhana onkandangala muuyuni wanakanena. Oyili hayi longithwa mokukuthapo oompumbwe kehe dhoka hadhi adha aakwashigwana. Iimaliwa ohayi longithwa mokulanda nosho wo mokufuta omeya. Ohayi longithwa mokulanda omiti osho wo iikulya yiimuna. Iimaliwa ohayi longithwa okulanda omagumbo osho wo iihauto.

Oombaanga yoBank Windhoek oyo yimwe yomoombaanga moshilongo ndhoka yi li longithwa kaakwashigwana ayehe. Ombaanga ndjika oyi li ya simanekwa molwa omayakulo ngoka hayi gandja unene tuu kaanasikola mboka ye li kiiputudhilo yopombanda moshilongo. Oyi li hayi longithwa mokupungula iimaliwa yaanasikola mbyoka haya mono okuziilila kepangelo.

Ombaanga yetu yo Bank Windhoek oyo ombaanga ombwaanawa, ndjoka yi na omapungulilo omawanawa, omapungulilo gehumo komeho ethimbo lyoshinanena. Megumbo ito vulu oku kala wa pungulamo iimaliwa yoye, oshoka ino gamenwa, shafa wa tula kombaanga. Kombaanga oko ku na egameno enene shivulithe megumbo.

Omashina gopethimbo lyopaife gokuyalula iimaliwa otwe ga pandula oshoka omashina ngoka otage tu kwathele. Uuna wu na nando iimaliwa oyindji oto tula owala meshina moka e to yalula. Methimbo efupi oto mono kutya owa humbata omwaalu gwiimaliwa yomwaalu yi thike peni. Omashina goshinanena gopaife otatu ga pandula.

Aaniilonga yombaanga yaBank Windhoek oye li taya adhika pomahala ga yoolokathana moshilongo. Aaniilonga mbanga oye li ya zala uumbindja wiilonga noye li ya dhika uutala wawo pomahala mpoka mwa kwatelwa omahala goositola. Oye li taya gandja omauyelele kaakwashigwana shi na sha nomayakulo ngoka haga gandjwa kombaanga.

Kombaanga ya FNB oyina ethigathano ,moka omulongithi gombaanga ena oku longitha oshimaliwa sha adha poondola omayovi gatano ga Namibia, opo a vule oku kala a ya methigathano. Ethigathano ndika otali hulu pehulilo lyomwedhi Apilili momayovi gaali nomilongo mbali na ne.

Ehangano lyoHollard olyili tali tseyithile aakwashigwana nakehe ngoka a hala okuninga oshilyo opo ya ye ya talelepo omahala mpoka tapu ka kala pu na aanambelewa yoHollard yo ya vule yaka pule noyaka none omawuyelele shinasha nokwiishangitha mehangano ndika.

Oositola odhili pamaludhi, moka mwakwatelwa oositola dhoka hadhi landitwa iipumbiwa ya kehe esiku. Oositola opuna dhoka hadhi landitha wo omagadhi goku gwaya kolutu oshowo omagadhi goku kokeka omafufu. Oshowo omagadhi gokoompadhi nayilwe oyindji.

ONedbank oyo ombanga ndjoka ombwanawa noku pungula iiyemo. Ombanga yoNedbank oyo ombanga ndjoka yi niwe unene kaatiligane nenge tutye kwaamboka yoshipa oshitiligane kaayeshi mboka yoshipa oshiluudhe. Ombanga ndjoka ombanga ombwanawa shili.

Ombaanga yoFNB Namibia otayi tseyithile aakwashigwana naalongithi yombaanga, kombinga yomayakulo ngoka omape ge ya po. Aakwashigwana otaya tseyithilwa mboka kaaye na oongodhi dhokuya komalungula, opo ya talele po ombaanga yeki iyuvuli ko noya ka pulakene shi na sha nomayakulo ngoka omape.

Ombanga yoNedbank oyo yimwe yomombanga dhoka dhili mo tadhi adhika muuyuni awuhe. Mwakwatelwa moshilongo Namibia. Ombanga ndjika oyo yimwe yomoombanga moka to vulu oku mbaanga oshimaliwa shoye koomuma. Ano to vulu okushi mbaanga etoya wukeshi ileko una ethimbo weshi pumbwa oku keshi longitha, oku landa nande iinima yoye yomegumbo.

Iimaliwa oyi li hayi dhana onkandangala muuyuni wa nakanena. Iimaliwa oyi li oyo hayi longithwa mokutidha po oompumbwe nenge tu tye mokukandula po oompumbwe odhindji moonkalamwenyo dhaantu. Ohayi longithwa okufuta oosikola, okulanda iikulya, okulanda iikutu nenge tu tye iizalomwa nosho wo okulanda omiti dhiimuna nodhiimeno.

Aantu oyena uunongo wa yolokathana. Moka pena aantu mboka yena uunogo woku ndulukapo iinima koonyala dhawo nenge komake. Shika osha kwatelamo endulukepo lyuutafula oshowo iipundi noosikopa.

Muuyuni auhe koonono iimaliwa otayi dhana onkandangala, oshoka ngele omuntu ke na sha oshimaliwa nena ita vulu okulanda nenge okugwanitha po oompumbwe dhe, oshoka iimaliwa oyo hayi landa iikulya momagumbo, oyo hayi landa omalusheno, oyo hayi futu omeya nosho wo oosikola nomiti dhiimuna.

MoNamibia omuna iimaliwa yomafo yili yina oongushu dhayoolokathana, oshimaliwa shefo shoka oshishoneelela kiikwawo ayihe oodola omulongo dhaNamibia naashoka oshinene kiikwawo ayihe shefo oodola omathele gaali gaNamibia. Iimaliwa mbika ohayi longithwa kaakwashigwana yaNamibia mokulanda oompumbwe dhawo.

Iimaliwa oyo tayi dhana onkandangala muuyuni. Ohayi longithwa okulanda iinima oyindji kehe mpoka omuntu tayi okuna oku kala ena oshimaliwa shili mondjato nenge kombaanga ye. Ohayi longithwa okulanda iikulya yomomagumbo, iikutu, omiti dhopiimeno, noshowo omiti dhiimuna.

Ombaanga yaNedbank oyo yimwe yomoombaanga ndhoka hadhi longithwa kaakwashigwana mokutuma osho wo mokunana iimaliwa yawo. Ombaanga ndjika oyo yimwe yomoombaanga ndhoka hadhi kwashilipaleke kutya egameno lyiimaliwa yaakwashigwana oya gamenwa nawa osho wo omaukwatya gawo ngoka haya kala ya tula moombapila ndhoka haya udhitha ngele taya ningi eindilo lyelongitho lyombaanga.

Ombanga yotango yopashigwana oyili yina onkundana ombwanawa, ndjoka tayi tseyithile aakwashigwana oshowo aalongithi yombanga yawo. Kombinga yoma longitho ngoka omape oku pitila pangodhi. Omalongitho ngaaka oga kwatela mo oku tuma oshimaliwa oshowo oku keshi nana ko, oku pitila pamukalo gopangodhi to longi uushina mboka wopondje yombanga.

Uunkulungu owuli pomaludhi gayoolokathana . Aantu yamwe oyeli yayambekwa mokundulukapo iinima. Aantu yamwe oyeli yayambekwa mokundulukapo iinima ngaashi iitaafula niipundi mbyoka hayi adhika momagumbo oshowo moombelewa.

Ositola odhili dhatungwa nominkalo dhayoloka thana , ositola odhindji odhili dhatungwa dhina omwelo gumwe anguke omwelo nguka ogo hangulongithwa okupitila aantu ngele tayimo mositola moka nokuzamo, omaga dhimwe odhili dhatungwa dhina omiyelo ombaali gumwe ogoku pitila aantu ngele tayimo nomukwawo ogoku pitila aantu ngele tazimo.